Ashiptini m boŋɔ ka barinima do goriti zuɣu ka doɣate nima gba ʒɛya yuuni ba doɣate nima maa sheba yela niɛn'piɛla sheba mee ye niɛn vakahali jiransolo nima gba be ashipti nima maani ka bɛ kpabi kpanili pa.

Tandi tuma shee m boŋɔ ka niriba ayi zaya ŋun ʒi tuuli na ŋɔ yela liiga nuɣuso ka zaŋ o nu yini tabi o shee ka zaŋ o nu yini mee ti pa binshesheli zuɣu ka ŋun ʒia sa na ŋɔ gba mee ka o gbibi soofiri nu yini ni ka zaŋ o nu yini tabi o shee fiibaro nima ʒɛla nimaani ka soofiri nima pa tankpaɣu zuɣu ka darigu tili du sheli bini mɛri maa.

Shikuru bihi bɔhimbu duuni n bɔŋɔ kabi ye neen' piɛla. ka o shebi gbubi pen nima ka i gbubi koliba nima. koliba sheli nyɛla diba yi, ka di puuni sheli koʒɛɛ be di puuni. kadin bala maa mi ko dozim be di puuni. paɣaso bela bɛ puuni ka kpa ninkpara

niriba n laɣim zaya ŋo bɛ pam wuɣi wuɣila bɛ nua zuɣusaa ka shɛbi gbibi foonnim bɛ nuhi ni ka shɛbi mi gbibi tuuta nima bɛ nuhi ni ka paɣa so ʒi tooni na ka pili zipilgu ka yaagi o noli ka ye liiga piɛlli doso gba za n baɣli o ka pili zipilgu

Duu puuni m boŋɔ ka niriba galisi be dipuuni sheba ʒila tingbanni ka sheba mee ʒɛ zuɣusaa bin ʒɛ zuɣusaa maa pam gbibila kamara nima n ŋmahari tooni duu maa zuɣusaa mallila laati nima kuɣusi sheli zuɣu bini ʒia maa sheŋa nyɛla zaɣa nuɣuso.

Bɛ diroyi la niriba ŋɔ ka so ʒi wahu zuɣu ka bɛ to takayuu o zuɣusaa ka niriba ata ʒɛ o tooni o luɣani la gbibi kpana ka pili zipili mulima mulima ka.ninvuɣu bobili gba ʒi bɛ luɣa maani n lihiri ba ka gbibi gbuɣinbihi ayi.

Jin'kurili n-ʒeya ka di zuɣusaa polo peenti peenta piɛlli ka di gbunni polo peenti peenta sabinli ka Silimiinsi kana ti zani di gbuni bɛ puuni shɛba nyɛla paɣiba ka shɛba nyɛ dabba Silimiinsi ayi nyɛla ban kpa ninkpara ka ninkpara maa nyɛ zaɣ'sabinli .

Shikuru bihi n zoo ʒi karimbu shee ŋɔ bɛ zaa ha niŋla zaɣasim ni takara sheŋa bini gbibi bɛ nuhini maa bɛ sheba lahi yoogi buku nima lahi pa bɛ tooni bɛ zaa ha yela liiga piɛla dabba n nyɛba ka buku nima gba be taabo nimani m be bɛ nyaanga.

Shikuru ni mbɔŋɔ ka doo ni paɣa ziya ka shikuru bahi ko n gili ba bi chibiri la shikuru bihi maa shɛriti shikuru bipuɣin so bila zila kuɣu vakahali zuɣu ka dɔɣitɛ nima maa chibiri o shɛriga paɣa so ŋuni gba ziya maa tooni tɛɛbuli bɛni mi ka tima tima tam tɛɛbuli maa zuɣu.

Bihi n diɛmdi bolli diɛma kuli noli kuliga maa barimi n doya bihi ŋɔ nyɛla bihi anu ka bihi anahi be bolli maa shee ka bia yini na be nyaanga ka ye liiga ʒee ka so gba be katiŋ sana m miri kom maa niriba ayi gba be nuzaa zuɣu katiŋ sa ka gba miri kom maa.

Kom n kpe yani ka niriba siɣi za kom maa puuni dobba ata n ʒɛ toon. na ŋɔ bɛ niriba ayi ban be tooni na maa ʒirila ʒiya bɛ zuɣu ni ŋun be tooni maa ʒirila ʒili dalibila ʒeeni ka ye liiga ʒee ka ye jaketi din nyɛ zaɣa dozim ka ŋun pa o zuɣu maa gba ʒiri ʒili gbambili zaɣa vakahali ni ka so be o nyaanga ka gba gbibi bini o nuuni.

Kali nima n ʒia paɣaba ni dabba sheba ʒila tingbanni ka sheba mee ʒi kuɣusi zuɣu ka niriba ata ʒɛ zuɣusaa niriba ata ban ʒɛ zuɣusaa maa bɛ puuni yino nyɛla bibila ka bɛ ʒɛ bɛ duri gbini.